Sary famantarana tranom-barotra firavaka sy mpanefy izany, efa orinasa lehibe mihitsy ary fanta-daza noho ny kalitaon'ny entana vokariny, izay voangaly ary kanto tokoa.

Baoritra misy fitaovana miolakolaka vita pilasitika ao anatiny, afaka ampiasaina hamatorana takila na taratasy mba hamoronona boky na antota taratasy. Misy loko roa samy hafa moa izy ireto eto.

Tsy afa misaraka amin'ny tovovavy tokoa raha ny firavaka toa ny kavina, haigon-tenda sy ny maro samihafa. Isan'izany ity iray tazako rehefa tao anaty fiara fitateram-bahoaka aho miloko ranom-bolamena ary misy varim-bazaha eo afovoany.

Mpampianatra vahiny toy ny teny anglisy no hita teto, mbola tovovavy any anaty fahatanorana tokoa nefa dia manam-pahaizana, somary zarazara hoditra, manao akanjo ambony miloko mainty sy mavokely ary pataloha fotsy.

Firavaka volamena misy vatony manga eo afovoany endrika Madagasikara ary ny sisiny dia vita amin'ny metaly fotsy ny rojo dia manify ary natao ranom-bolamena.

Sary vongana entina hanehoana lamaody, toa tsara tarehy ary saika naka endrika olona tena izy ity izy, mirandram-bolo, tsara volomaso, manao manjamaso.

Fitoeram-bary iray miloko manga misy sarony ary voahaingo sarim-boninkazo eo amboniny. Fitaovana fampiasana ao an-dakozia moa izy itony no mora entina sady tsara tarehy.

Nambaran'ny gazetiko tamin'ny alarobia, faha telo ny volana jolay efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo. Tao Soavinandriana Itasy no nisehoan'ity tranga iray; "notsindromin'ny jiolahy antsy izy mivady mpivarotra".

Vehivavy iray mainty hoditra, mirandram-bolo, manao haro loha miloko manga, ambony akanjo volombatolalaka, misy sisiny maitso, izay miasa, manamboatra zavatra iray.

Peta-drindrina iray mampiseho famantarana tombin-tsolika eto Antananarivo no hita teny Analakely anio. Maro tokoa ireo fiara fitateram-bahoaka izay mijanona mamatsy ao.

Latabatra iray misy lamba miloko mainty no nitoeran'ireto fitaovana maro samy hafa ampiasaina any am-pianarana toy ny fitsipika, fandrangitana pensilihazo ary pensilihazo.

Rehefa nivezivezy teny an-tsena tamin'ny andro mafana tokoa dia nangetaheta fatratra ka niditra toerana iray fivarotana hani-masaka sy zava-pisotro mangatsiaka.

Lehilahy maromaro, miisa efatra eo, mpanao politika, no tazana teny Mahamasina teny. Anisan'izany ity rangahy mainty hoditra, sahabo eo amin'ny enimpolo taona eo, manao lobaka fotsy ary palitao mainty.

Lamba firakotra iray somary manify nefa tsara kalitao, miloko mainty arahina sarim-boninkazo maromaro eo amboniny izay tena tsara tarehy tokoa, no novidiako omaly.

Mafy tokoa ry ireto ny fiainana, sarotra loatra e ! Raha tsy izany ve ahitana olona efa lehibe, Ramatoa mitady vola mivarotra mivezivezy etsy sy eroa.

Tranom-barotra iray tsara tarehy vao nisokatra. Mivarotra fitaovana fampiasana any an-tsekoly sy amin'ny asa. Toa fitoerana taratasy angamba ireto tazako, samy amin'ny lokony avy.

Gazety : "TAITRA MARAINA " mivoaka isan'andro, afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary monja, hanarahana ireo karazam-baovao misy toan' ny : RAHARAHA FANONDRANANA VOLAMENA .Voasazy dimy taona an-tranomaizina sy lamandy iraika amby telompolo miliara ariary.

Ny henan-kisoa dia hena tena matsiro ary maro ny fangaron-daoka tsara ampiarahana amin'itỳ hena iray itỳ. Tsara foana na endasina na andrahoina. Fa misy anefa ireo antokom-pivavahana izay mandrara ny mpiangona ao aminy tsy hinana izany, toy ireo advantista.

Fonina boky iray no hita, mitondra ny lohateny hoe : "Izaho ankizy". Ny sary eo amin'ny foniny dia mampiseho izany tovovavy mandry eo amin'ny tany. Manodidina azy ny ahitra sy ny voninkazo. Loko malefaka sy mahafinaritra no nolalaovina ary mandamin-tsaina.

Kiraro iray lava miloko fotsy, saika ho manarona ny tongotra rehetra izy ity mety tokoa ho an'ireo izay manamboatra trano na maro samy hafa.

Ankizy vavikely iray sahabo eo amin'ny dimy taona eo, mainty hoditra, mirandram-bolo ; variana miloloha elo. Manao ambonin'akanjo tsy misy tanana, ary pataloha fohy miloko manga, kiraro kapa maivana.

Ny tsaramaso dia voamaina ao ireo lena ihany koa, anisan'izany ity tsaramasomena iray. Betsaka tokoa teo amin'ilay mpivarotra sady mora ny kapaoka.

Lalam-by iray feno vatovato ahatazanana trano maro samihafa eo ankavia sy ankavanana. Misy ireo ambony rihana ary kosa ireo ambany.

Fitaovana iray fanjairana, miloko fotsy sy manga ary mainty no ampiasaina hananganana lamba fitafy vaovao na ihany koa hanamboarana ireo izay simba sy rovitra.

Fivarotana kely misy zavatra vita tanana maro samihafa, anisan'izany ny kitapo vita amin'ny kofehy sy hoditra ary maro hafa, natao tamin'ny fitaovana voajanahary toa misy lamina sy loko samihafa ny vokatra.

Vehivavy iray mipetraka eo alohan'ny lahatrana misy legioma sy voankazo maro karazana, toy ny karaoty, tsaramaso maintso, voanjo ary maro afa izay tsy fantatra tsara ny anarany. Tô manao ankanjo mainty ary misy lamba miloko mamirapiratra mifandraona amin'ny lohany.

Irony tranom-barotra lehibe dia ahitana vokatry ny tany, fa tsy voatery ireo entana nafarana fotsiny ihany : toa ny voatavo, izay tena mavo sady lehibe tokoa, afaka anaovana mofo ; ary ny voankazo, ohatra amin'izany ny mananasy.

Hafa kely sady mahatia an-deha foana ity toeram-pisakafoana iray noho izy tsy any anaty trano fa somary eo an-tokotany ary mahazo rivotra vaovao tsara ianao no sady rakotra zava-maintso manodidina.

Ny voasary dia tena mitondra hery sy tanjaka ary "vitamine" ihany koa, noho izy maitso tsara ery ao koa anefa ireo mavo.

Avy indray ilay sakafo! Fa tena tiako kosa aloha ity iray ity e! Trondro nandrahoana natao saosy voatabia sy tongolo, tena mafilotra raha ampiarahana amin'ny vary maivana.

Fitaovana maro samihafa ho an'y ankizy kely toa ny penina, pensilihazo, fandokoana sy famafana izany no hita anatin-trano iray fitahirizana ireny manokana.

Fahitako matetika rehefa izaho mandeha aloha eny Andohalo eny ity rangahy lehibe iray mivarotra mofomamy tsara tarehy, tena matsiro tokoa aloha e, ary saika ho mividy avokoa ireo tanora maro.

Tovovavy iray mainty fihodirana manao akanjo miloko manga ambony ambany no mipetraka eo amin'ny tany akaiky varavarana, teny amin'ny anjerimanontolo. Toa reraka angamba?

Gazety iray manambara zavatra hafa kely nitranga teny amin'ny fiarahamonina sady toa fahasoavana satria rehefa nitady hatrin'ny ela ireo Ray aman-dReny dia nahazo an'i Ilo, fito taona.

Trano miisa telo mifanakaiky izany hoe mpifanolobodirindrina izany ireo olona mipetraka ao amin'ny trano tsirairay. Miloko volomboasary ilay eo ankavia ary mena kosa ny eo ankavanana.

Vorona iray toa tsara tarehy, feno rambo maro loko toy ny : mena, manga, mavo, mainty, volomboasary, volombatolalaka, volontany.

Tranom-barotra iray lehibe mamokatra karazana entana maro miala amin'ny fiainana andavanandro toa ny mofo mamy mifono, saikay anaty boaty, voankazo maina anaty tranony vita taratasy, voanjo voatoto sy maro hafa.

Vehivavy iray sahabo amin'ny efapolo taona eo, mijoro eny sisin'arabe ary mandeha irery, manao akanjo lava miloko mavo misy kisary, miankina eo alohana fiara tsy mataho-dalana iray.

Aty ny kapakapa lamaody vita Malagasy ry tovovavy sy madama isany. Omena amin'ny vidiny mirary anie ianareo e ! Sady misy fihenam-bidy mividy iray mahazo iray, amin'ny loko sy karazana izay tiana.

Rehefa nijery ny vata fapangatsiahana tao antrano aho dia toa tsisy afa-tsy voankazo avokoa no hitako ; izay maro karazana toa ny : zavoka, firezy sy maro hafa.

Vehivavy iray avy any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara no nalaina hiasa antrano tao aminay, fohy volo moa izy ary mirandrana madinika izany, tsy dia hita tsara ny endriny fa tazana hoe be orana.

Toerana iray mivarotra irony fitaovana fandokoana sy momba momba ny fanamboarana trano ka aza mitady lavitra intsony fa ety Anosibe no misy anay manasa anareo handalo sady amin'ny vidiny mirary avokoa.

Tsy midoka tena aho, fa tena tsara tarehy kosa aloha ny trano fandraisam-bahininay e ! noho ny fikarakarana izay nataon'i Neny tao. Nohaingony karazany zavatra tsara tarehy toa ny voninkazo ary hosodoko.

Zava-pisotro eraky ny kaopy kely miloko maitso misy raotrany fotsifotsy, toa mipetraka eo ambony latabatra vita hazo tsara tarehy, arahina vazy misy voninkazo maitso eo akaikiny.

Tsena iray lehibe eto Antananarivo no ahitana karazan-javatra maro amidy ao aminy toa ny firavaka anisan'izany ny kavina natokana ho an'ireo vehivavy ary samy manana ny endriny avokoa izy ireo.

Ny boky dia vatsy ilain'ny mpianatra na ankizy ary rehefa maro ireo tranomboky afaka idirana ahitana izany sady feno karazan-tsokajy anisan'izany ny angano misy kisary.

Ny "cahier" dia afaka anoratana ireo izay zavatra tena manan-danja ka tsy tiana ho adino dia efa maro ireo toeram-pivarotana misy izany fitaovana izany.

Tazana eto ny filoha Malagasy i Andry Nirina Rajoelina miaraka amin'ireo mpiara-miasa akaiky azy ary koa ireo mpitandro ny filaminana izay miaro ny ainy.

Fitoerana taratra jiro misy zavatra samihafa, ohatra ny : vazy, lovia, kaopy ary kojakoja hafa ampiasaina amin'ny sakafo. Ahatazanana haingon-trano toy ny sary hosodoko sy siny. Tsara lamina ireo zava-drehetra eo ambony talantalana.

Fitoerana kely iray misy loko, miloko manga ary hafa maro be ao anatiny toy ny mena, mavo, manga, maitso ary maro samihafa. Mitondra famantarana vahiny izy ireo.

Ankizilahy iray mainty hoditra any amin'ny faritra avaratr'i Madagasikara no hita eny amoron-dranomasina ; miloloha entana, manao akanjo voatokana ho an'ny milomano, mitsikitsiky.

Fantatrareo ve i Andriamamonjy ? Raha mikasa hanaingo ny trano ianareo dia manasa anareo aho hitsidika ny tranom-barotra misy azy eo any ampefiloha eny ; toy ireny lamba lava hirakofana varavarana sy varavaran-kely no tena talentan'izy ireo.

Tompo ô ! Fa inona koa ity biby hafahafa ohatran'ny tsy fantatro ity ? Ohatran'ny manana endrika angidina ihany aloha izy izany, miloko maitso, ambony hazo, manidina ary mivandravandra be.

Gazety inona no vaovao mivoaka isan'andro afaka jifaina ny sarany dimanjato ariary monja tao efa lany daty ity farany tazana satria efa tamin'ny efatra jolay efatra amby roapolo sy roa arivo.

Ny famataran'andro dia natao hijerena ny ora mba ahafahana mandamina ny fotoana ka efa maro ireo karazana toan'ireny afaka apetraka amin'ny tanana izay sady maivana no mora entina ary haingo ihany koa.

Mba hoentina hanavahana anao amin'ny maro, dia ilaina ny manisy famantarana na marika ny fivarotanao anankiray. Anisan'izany ity safidin'olona ity, miloko volontany ny lokon'ny soratra.

Trano iray, ahitana ireny sary hosodoko ary asa tanana maro samy hafa ireny. Toa ana tovovavy iray ao anaty rano mikipy maso ary koa voninkazo tsara tarehy miloko mena.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

Tranom-barotra iray, mivarotra rojo sy kavina. Vita amin'ny vy tsy harafesina. Manana endrika miolakolaka ary ahitana vato tsara tarehy eo afovoany, ny kavina dia kely misy vato tsara.

Haingon-trano iray toa natao hosodoko no maneho fianakaviana kely avy any ambanivohitra ahitana ny Rainy, ny Reniny ary ireo zanany miisa sivy.

Rehefa Alahady izahay no mandeha midera an'Andriamanitra ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Ziona Antanambao. Mbola misy asa fanorenana atao moa ity fiangonana ity.

Voron-kely iray, masiaka endrika, manana loko roa samihafa, mena ary somary volontany no mipetraka eo ambony voninkazo raozy tsara tarehy.

Tranombarotra lehibe iray eto Madagasikara mivarotra karazan-javatra ilaina amin'ny fiainana. Anisan'izany ny ranom-pisotro madio izay loharano.

Tonga ny fidiran'ny mpianatra ka nalefa an-tsekoly ny ankizy kely mba hanovo fahalalana. Ireo Ray aman-dReny tazana manatitra azy ireo ary ny mpampianatra kosa dia nandray am-pifaliana avokoa.

Mila tia karokaroka ny saina. Ary ny zavatra rehetra dia afaka avadika entana hafa foana. Ka izany indrindra no nahatonga ity raim-pianakaviana nivarotra ireto ambon'ny korotan'entana tao aminy.

Mafana tokoa ny andro ka aleo mitady zava-pisotro mangatsiaka, tsara tsiro ohatra hoe : frezy, sokolà ary maro hafa ka tranombarotra lehibe iray no naleha.

Any Ambohimangarova any hoy aho ry reto tena tsara hitsangatsanganana hiarahan' ny fianakaviana, mpiara-miasa na mpinamana no misy toerana manan-tantara ary feno lava-bato ihany tokoa angalana fahatsiarovana an-tsary, ny rivotra madio ary maha tamana ery.

Hay ! Tena marikoriko ahy ny mijery an'ireto bibikely mivoaka avy anaty hazo miloko menamena, sahala amin'ny valala nefa tsy aiko hoe izy ve sa tsia fa tena ...

Biby iray be volo mahafatifaty kely be maso feno volombava. Saka hono no anaran'izy itony, mipetraka eo ambonina latabatra izy ary mipitrapitra mangataka sakafo.

Trano maromaro toa mitovitovy no mifanakaiky. Ao ny miloko maitso, volomparasy, mavokely, manga. Nahitana ankizivavikely mirandram-bolo, sahabo eo amin'ny telo taona eo nandalo.

Vongana voankazo maro eo ambony lovia no hita, misy hodiny maitso ary rehefa tapaka roa dia hita fa mena ny ao anatiny, ahitana sotro eo akaikiny izay mety hinanana azy ity.

Sakafo mafilotra tazako eo ambony latabatra. Isan-karazan' izy ireo ao ny mofo mamy, ny masira, misy zava-pisotro misy alikaola koa ary ny tsy misy.

Ny sokatra dia biby mandeha miadana indrindra misy eto Madagasikara. Ka voarara hono ny manondrana azy itony e ! Asa hoe mety ho inona no antony fa tokony arahina izany nefa.

Lehilahy iray sahabo amin'ny efapolo taona eo, mainty hoditra, lava, mijoro amoron'arabe, manao lobaka miloko manga tanora misy kisary aro pataloha volontany no manitsaka kiraro feno miandry fiara fitateram-bahoaka.

Kodiran-droa iray mizotra an-dalambe hoentina tovolahy arahina vehivavy mbola tanora misakambina aoriana. Samy manao aro loha ary mijery lalana tsara.

Maro ireo olona nifamezivezy tao amin'ny vondrona haintso maneho, asa tanana maro sy ny hankaton'ny ankehitriny ka dia tovovavy iray no tena tazako sy tsikaritro tsy hita tarehy moa fa nanome lamosiny.

Nandalovan'ny rivodoza ilay tanàna kely iray. Ka maro ireo trano simba sy potika ary rava no mila fanamboarana aingana satria sao dia tsy manan-kialofana ireo mponina.

Ramatoa iray teratany vahiny, sahabo eo amin'ny efa-polo taona eo no mbola jejo tokoa ; mirandram-bolo hafakely, nolokoina ny ampahany tamin'izany, manao akanjo ambony miloko mavokely.

Toerana fisakafoanana, malalaka sady lehibe iray sy fisotroana izay kanto tokoa. Voahodidina jiro tsara tarehy, voahaingo miisa enina. Ahitana seza sy latabatra. Mety hiarahan'ny fianakaviana mifaly na hiarahan'ireo mpinamana ihany koa.

Mahajanga dia faritra iray eto Antananarivo renivohitra izay maro vahiny mpandalo mba miala sasatra ary efa betsaka ireo toeram-pivatanana any an-toerana izay mahafinaritra no mahatamana.

Fitaovana iray : fandokoana sy fanoratana, miisa telo ary samy miloko manga avokoa, mbola anaty trano vaovao ; no tazana teo ambony latabatra iray vita tamin'ny hazo.

Rehefa hoe resaka fanamboarana, dia tsy miala amin'ireto lehilahy roa mpiara-miasa izay efa matihanina ny amin'izany, ka latabatra vita amin'ny hazo tsara tarehy no nasaina nataon'izy ireo teto.

Fitaovana maro isankarazany ao an-dakozia toa ny sotrobe, sotokely, misy vita tamin'ny vy ao kosa ny natao tamin'ny hazo.

Veihivavy iray zarazara fihodirana, malama volo, tsara tsiky, toa natoraly ny tarehiny no mitondra lamba fitafy amidy any anaty tamban-jotran-tserasera maro samihafa.

Lehilay iray mpanao pôlitika fotsy fihodirana, somary misy volo kely eo afovoan'ny andrinany, lava volomaso, manao solomaso ary milobaka miloko fotsy sy palitao mainty.

Ao amin'ny trano fandraisam-bahininay dia tena tsara tarehy tokoa satria nohaingon'i neny karazan-javatra maro samihafa. Ao ireo vita malagasy izay tena mampiavaka antsika toa ny aloalo.

Karazam-boninkazo tsara tarehy no misy ao an-tokotanin'ilay ramatoa, anisan'izany ireto misy ravina maitso maro be arahina felana miloko fotsy, efa tena tsara tokoa !

Toeram- pisakafoanana iray no tsara hiango satria ny seza dia misy ondana malefaka rehefa ipetrahana, ary vita tamin'ny tsihy. Misy voninkazo lehibe anaty vazy ihany koa eo ampita.

Toerana iray izay eny amoron-dalana eny eto Antananarivo no feno karazan-javatra hita ; ao ny peta-drindrina lehibe ireo pikila, kodiaran-droa ary olona mifamezivezy.

Ankizy lahy kely iray, sahabo amin'ny fito taona eo, jejo tokoa no mipetraka eo ambony seza tsara tarehy. Manao solomaso somary lehibe ary akanjo mihaja.

Mpinamana mirahalahy no nisafidy hiresadresaka sady hanala hetaheta tao anaty toeram-pisakafoanana iray ka ranom-boankazo malefaka misy alikaola no safidiny izy ireo.

Nisy fotoana tena ady hevitra tao amin'ny tambazotran-tserasera ny resaka lasopy eny amoron-dalana eny, hoe : maloto hoy ny sasany ary ratsy hoy kosa ny sasany. Anefa samy manana ny fahefa-mividiny ny tsirairay, ka aleo tsy ny fanome tsiny na mifanambaka.

Fa tô saika ho liana amin'ny baolina kitra avy koa ve ny tovolahy rehetra eto an-tany? Fa tena maro ireo hita manantanteraka an'izany, ary tena mahatanjaka sy mahavitrika foana erỳ vao resaka hoe fanatanjahantena.

Mpianatra maro mitangorona miresaka adi-hevitra momba ny fianarana angamba izay ireto. Mifantoka tokoa ny ankabetsahany fa tsy maintsy misy koa anefa ireo be resaka.

Ny toerana misy ny vondrona H dia eny Analakely eny. Mahafinaritra an'ireo tanora tokoa ny mivezivezy sady maka sazy ary mamantatra kolontsaina maro samihafa.

Gazety "Ny vaovao" mivoaka isan'andro amin'ny vidiny dimanjato ariary monja ; hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra ; ahafahana manaraka ny vaovao ara-politika, fiarahamonina, toe-karena ; amin'ny teny vahiny.

Trano fonenana lehibe iray, mbola tsy voaloko, vita tamin'ny simenitra ary ambany rihana izany, no tazana tao ambadikin'ny tranon'ilay namako.

Gazety taitra maraina mivoaka isan'andro, vidiny dimanjato ariary. Fa toa efa lany daty ity iray hitako teny amin'ny mpivarotra satria toa datin'ny alarobia fito ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo.

Matetika moa rehefa mandeha miala sasatra dia hoy ny olona hoe : mitondrà voandalana. Ka voanio no vokatra tany amin'ity faritra iray, ary tena tsara tokoa, sady be ranony.

Voankazo anisan'ny tiako indrindra ny manga. Na avadika ranom-boankazo na hohanina aman-kodiny. Ary koa rehefa mbola somary manta kely dia atao lasary, tena mafilotra aok'izany. Tany ambanivohitra no nakanay, mbola teo am-potony ary miraikitra amin'ny sampany.

Zazavavy kely iray sahabo amin'ny fito taona eo. Toa hafahafa ity zavatra ataony : mipetraka eo ambony lavarangana, mikipy maso ary minono tanana. Asa hoe inona loatra ?

Tena anisany biby tianay ato an-trano ny alika ka rehefa tsara karakara dia niteraka ny reniny, mahafatifaty erỳ ! Toa mbola tsy misokatra maso raha ny fahitana azy.

Toeram-pisakafoanana iray no nalehanay rehefa nanaikitra ny hanohanana. Tsy mbola dia be olona moa tao satria mbola tsy lera fisakafoanana angamba. Mahafinaritra tokoa ny fandraisana sady tsara ny sakafo.

Ndry ! Nahatsiaro ny fahazazana fony mbola tany amin'ny kilasy ambany aho, nahita ity boky iray nosoratan'i Randriamampandry Ratsifandrihamanana, mitondra ny lohateny hoe LAVAKOMBARIKA.

tena tian'ny malagasy ny manao kibo an-tsena ka ireny mofo miendy ireny no tena maro-mpisafidy , anisanizany ity mpivarotra tsy lavitra ny tranonay fividianako saika ho isanandro.

Rangahy iray no nanamboatra tokotany ka nandrefy mialohan'ny zava-drehetra. Bozaka moa no toa hamboariny eto ary efa matihanina amin'izany tokoa itỳ lehilahy sady matotra ary mifantoka tsara amin'ny asany.

Ankizilahy kely miisa telo no mazoto erỳ mandeha mianatra. Feno tsiky ary hehy eny amin'ny tarehiny; ka nahazo fitaovana vaovao toa ny pensilihazo, fitsipika.

Tena be biby tokoa any anaty ala ary ao ireo izay tsy fantatra anarana mihitsy aza no sady hafakely toy ity iray izay tazanay makarakara, bota ary lava hohon-tanana.

Rehefa vaky loha i zokinay, nitady izay toerana hampianarana ny zanany ka rehefa nandalo teny Ambanidia dia nahita peta-drindrina manambara sekoly matihanina.

Vehivavy iray sahabo amin'ny telopolo taona eo. Manao akanjo miloko manga, misy kisary voninkazo ; milanja poketra ; mifato-bolo ; tsy hita tarehy. Manome lamosina, mandeha amin'ny lalan-tany lava dia lava tokoa izy io.

Fiara iray anaty trano lehibe feno jiro, miloko volomboasary arahina sisiny mainty. Mitondra ny laharana telo amby enimpolo sivy ambin'ny folo. Ahitana kodiarandroa raitra eo ankilany.

Tsy mifidy saran-taona tokoa ny fanarahan'ny atao hoe lamody. Indrindra ho an'ireo tovolahy, ka maro ireo karazana hety-bolo maro samy hafa toa ny misy tsipika, boribory, lavalava.

Biby iray miloko fotsy sahala amin'ny vorona, hita any anaty ala. Toa mifono harona kely ; lava vava sy tongotra, masika maso, manana elatra.

Vaovao an-gazety iray nivoaka teto Madagasikara. Resaka trangam-piarahamonina niseho tany Soavinandriana Itasy mombana : "fiarahana mpianaka toy ny mpivady nandritra ny roa ambin'ny folo taona" ka niafara hatramin'ny fisamboran'ny mpitandro filaminana an'izy ireo.

Manam-pahaizana tokoa ny olombelona ary fanomezam-pahasoavana maro samihafa no efa misy ny fampiofanana isan-karazany mifandraika amin'izay ilaina, ka anisan'izany ny fanamboarana trano izay mila dingana ahavitana izany.

Tena isany manome endrika an'ireo tovovavy ny volo ka mila karakaraina isanandro. Andaniana vola aman'hetsiny mihitsy aza izany. Izany indrindra ihany koa no nisiana toeram-barotra mivarotra ranon-tsavony natokana ho an'izy ireny.

Asa sikotra maro isan-karazany vita tanimanga angamba ; ao ny sarin'olona. Misy kosa ny laona arahina fanoto afaka hitotona karazan-tsakafo toy ny sakafo.

Ramatoa iray tsy hita endrika fa manafina tarehy mety ho ratsy angambany no manao volo miloko be ambony akanjo mainty misy kisary voninkazo mena.

Leo ny fahatapahan-drano ireo olona ka alehony misoroka dia manangona tavoahangy marobe isan-karazana izay misy sarony miloko manga sady lehibe.

Tovovavy iray manao randram-bolo hafahafa ; nozarainy telo moa izy teto ka ny teo afovoany natao matevina ary ny sisiny roa kosa manify ; nafatotra ambony moa ny volo.

Malaza tokoa ny fampiasana ny teknôlôjia amin'izao vaninandro hiainantsika ka maro ireo liana ny handalina bebe kokoa ny amin'izany, izany indrindra no mahatonga ireto vahoaka maro anaty toerana iray mampianatra azy ireny.

Trano be misy famantarana lehibe eo amin'ny rindrina. Izy io dia manana anarana vahiny malaza eran-tany. Toerana fivarotana fiara moa izy ireo no feno karazana tolotra azo hisafidianana ihany koa.

Nandehandeha tany ambanivohitra izahay, andeha hamangy ny fianakaviana e ! Sy ny tranon-drazana, ka nisy ireto zava-maniry avo tokoa teo an-tokotany.

Zavatra mangatsiaka, hafakely, miisa telo, anaty vilia baolina miloko mainty. Tsiro sokolà sy frezy ary zavoka no nohanina.

Tsisy tsy mahafantatra ity ramose iray raim-pianakaviana mivarotra mofomamy mandendeha amin'ny vidin'ny zato ariary fotsiny ka ireo mpianatra ao Andohalo na manodidina ny tanàna no tena mahazo vahana.

Andeha hiasa hono i zoky rahampitso vao maraina be, ka dia anio dia omaniny sahady ireo akanjo tokony hanaovany. Ka akanjo mafana miloko fotsy, ahitana soratra mainty eo afovoany no nalainy.

Tanaty fiara fitateram-bahoaka aho, handeha hamonjy ny lahasa isanandro, no nitazana teo amin'ny varavarankely fitaratra ka nahita tovovavy iray mizotra mahitsy mandeha irery, milanja harona.

Asa tanana hosodoko, mihantona amin'ny rindrina. Manana loko manga sy volomboasary ary mampiseho peta-drindrina, misy bazary vy. Ahitana jiro mirehitra eo amin'ny faritra ambony, maneho fihetsem-po manjavozavo no manelingelina.

Trano fandraisam-bahiny iray, feno seza tsara tarehy miloko valom-bato lalaka, arahina ondana kely miloko mena sy maro samy hafa no tena kanto tokoa.

Fiara tsy mataho-dalana izay mizotra eny an-dalambe miloko fotsy, mitondra laharana teloambisivyfolo efatrambidimapolo. Andeha hamonjy ny lahasa andavanandro. Mavitrika tokoa.

Raha te hanome fifaliana ny vehivavy amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra, dia ny voninkazo no safidy tsara indrindra. Irony raozy miloko mena arahina ravina maitso tsara tarehy no tena tiany.

Lolo lehibe iray, hafahafa kely ny lokony sady feno pentina, maro tongotra ary tena lava ny elatra, mipetraka teo ambonin'ilay rindrina efa somary simba efa mila fandokoana.

Nareo ve tsy mahatsikaritra hoe aleo ny ankizy kely foana misafidy ireny boky misy kisary tsara tarehy, toa ny biby ohatra bitro milanja karaoty ao an-damosiny.

Fitaovana iray mifandraika amin'ny solosaina, novokarin'ireo vahiny hanamorana ny fahampiasana izany ka miloko mainty izy teto, mbola vaovao voafono anaty baoritra plastika tsara endrika sy kalitao.

Ampahany amin'ny tsena no tazana. Feno karazana voankazo sy legioma marobe napetraka eo amin'ny latabatra rakotra lamba miloko manga mbola vaovao ary tsara tarehy ireo vokatra misy akondro ary tsindrin- tsakafo maro samihafa mampientanentana ny tontolo iaianana.

Amin'izao fahatapahan-jiro lavareny izao saika ho maraina, atoandro, hariva dia tsy mety intsony ny mampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra fa aleo ary mieritreritra hoe mampiasa saribao.

Misy tena manan-talenta amin'ny resaka taovolo mihitsy ny olombelona ; ka anisan'izany ity toerana iray efa matianina amin'izany no nalehan'ilay tovovavy bory volo ka somary novaina ny lokony.

Lehilahy iray fotsy fiodirana nanao kavin'ila misy volombava. Mijery miankavia tsy hita endrika tsara fa amin'ny ampahany ihany, tsy hita vatana, manao ambonin' ankanjo miloko mainty sy satroka.

Toeran'iray maina sy mangina feno vato miloko volom-batolalaka, avo tokoa ! Misy lala-tetezana lava voadidina arofanina vy ary vita amin'ny hazo, tsy ahatazanana olona mihitsy ; ahitana antsana, lanitra manga tokoa, mibalika ny masoandro.

Savony manitra iray fandroana sady manalefaka oditra no manatsara azy ary amin'ny vidiny mirary, efa misy marika manokana entina hamantarana ny orinasa.

Ramatoa iray jejo sahabo eo amin'ny dimy amby telopolo taona eo ; fotsy fihodirana ; mirandram-bolo naroso teo aloha miloko mena ; manao ambony akanjo feno kisary Ary misy mitantana.

Rangahy iray sahabo eo amin'ny dimampolo taona eo no mandeha irery eny amin'ny arabe, tena mifantoka tokoa, mainty hoditra, manao ambony akanjo miloko volontany sy ambany torak'izany.

Ambihijatovo dia tanàna iray lehibe ary maro mpandeha na efa maizin'andro aza, tsy ny olona ihany anefa no tazana mifamezivezy fa ireo fiara tsy mataho-dàlana, fitateram-bahoaka, kodiaran-droa, ny tsena.

Madama iray mainty hoditra, jejo tokoa, mirandram-bolo matevina ary nankarina ambony izany. Miondrika moa izy ka tsy hita tsara ny endriny fa ny volomaso dia toa nolokoina.

Fa lamaody mihitsy ve ilay mirandrana ankehitriny e ? Izay jerena toa manao izany avokoa ary arahina tovana daholo. Tovovavy iray no nanao tahaka izany ihany koa, tsy hita endrika moa izy.

Trano fandraisambahiny iray ahitana karazana fanaka maro samihafa toy ny seza, latabatra ary maro hafa ka anisan'izany ihany koa ireo zava-pisotro tazako eto.

Gazety Ao Raha mivoaka isan'andro. Afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary monja. Hahitana karazan-javatra miseho eny amin'ny fiaramonina, politika ary misy toro hevitra ho amin'ny tsiambaratelo ao an-dakozia.

Tovovavy iray sahabo amin'ny dimy amby roapolo taona eo. Manao fifaninanana ho lasa pilatro, olioly volo, mainty hoditra, manao kapa, miakanjo.

Tsena iray mivarotra karazana hanitra fatao amin'ny sakafo ary navadika ho vovony avokoa izy ireto toa ny sakamalaho, sakay ary maro hafa.

Gazaetiko mivoaka isan'andro ; vidiny : dimanjato ariary ; no manambara eo amin'ny pejy voalohany fa ramatoa nangalatra firavaka mitetina iraika ambin'ny folo tapitrisa ariary.

Fa saika ho tia mirandrana avokoa ve ho aho rehefa tovovavy ngita volo e? Sady tsy maintsy arahina tovana. Toy izany indrindra ity iray tazako teny an-dalana, mainty fihodirana, ary manao kavina volafotsy eny amin'ny sofiny.

Peta-drindrina lehibe iray manao dokam-barotra momba ana ranom-boankazo natoraly toa tsiry voasarona ny fahitana azy teto ary tena manitona tokoa satria manana famantarana tena mampiavaka azy ireo.

Arabe tery ao an-tanàna. Trano misy rihana roa eo ankavanana, ny ambony miloko manga ary tranobe miendrika hafahafa eo ankavia. Ahitana olona mandeha eny an-dalambe sy hazo lehibe iray eo afovoany. Somary mandraona eny amin'ny lanitra manambara orana.

Rehefa alatsinain'i pantekosta dia fanaon'ireo fianakaviana ny mba mitsangatsangana, miova rivotra ka izany indrindra no nataon'ireto ankohonana kely izay nilanja sakafo masaka avy any an-trano.

Sakafon-jazakely natokona ho an'ireo enim-bolana no mihoatra. Ny fomba fanamboarana azy dia atao anaty rano somary matimaty, tsy mila ampiana siramamy intsony.

Tovovavy miisa roa no hita anaty trano fandihizana sy fisotroana zavatra misy alikaola amin'ny alina. Feno jiro miloko manga sy mena moa manodidina azy ireo.

Peratra volafotsy manana endrika boribory, misy vatony mangirana. Natokana ho ana tovovavy, afaka atao amin'ny fisoratam-panambadiana ho marika famantarana amin'izany.

Miantsoantso be ahy ireto karazana mofomamy. Maneno tsy tsy misy ohatr'izany mihitsy ny kankanako ato. Ny andro anefa efa alina. Tsy ahitana mpivarotra intsony aloha raha amin'izao ora izao kosa e !

Gaga aho sady nanontany tena hoe fianakaviana iray mpanankarem-be angamba no tompon'ireto trano lehibe miisa telo iray tokontany no sady ambony rihana miisa roa daholo izy ireo.

Mpitandro filaminana sy miaramila maro no notolorana galona vaovao anio ; miisa dimampolo teo angamba izy ireo ary naharitra ela ny fety ka dia ny lehibe moa no nanatanteraka ny fanomezana izany.

Trano lehibe iray misy rihana roa, vao amboarina, mbola tsy miloko, vita tamin'ny biriky, varavarankely vy ary varavarana vy ihany koa.

Ny boky dia vatsy mitoetra mandrakizay. Izany indrindra no nanokananay efitrano iray ao anatin'ny trano misy fotsiny ireny boky isankarazany.

Voankazo iray hafakely tsy dia fahita firy no tsy fantatra mazava izay mety ho anarany. Mitovitovy amin'ny voasary nefa miloko mena somary efa maina.

Akora iray vita tamin'ny ronono, afaka hosorana anaty mofo na ihany koa hoanina amin'izao no atao dokam-barotra eny rehetra eny toa an'ity iray izay tazako teny an-dàlambe.

Alahady ny andro ka mila mba hatao tsaratsara ny laoka izany hoe miova amin'ny mahazatra. Ohatra hoe akoho saosy natao mendy tsara ary mafilotra aok'izany mampitelin-drora.

Tsy ny any anaty trano ihany no mila hatao tsara haingo fa ny eo an-tokotany sy ny rindrina ivelany ihany koa ka izany indrindra no antony nandokoana ity iray volontany ary volomparasy.

Fiara tsy mataho-dalana miloko mena, avo lenta, be velarana, novokarin'ny firenena vahiny iray, mitondra ny laharana : telopolo, dimy amby valopolo sy valo amby valopolo. Ampahany amin'ny vatany ihany no tazana; mipetraka anaty trano feno jiro.

Fanatanjahan-tena iray mampiasa vatana mafy tokoa sady mila sandry bokona ary hozatra mafy. Satria toa mifampitolona no atao, mifamono mihitsy aza raha izay no mahalaza azy kokoa.

Karazan'olona maro no hita eny amin'ny faritra Tsaralalàna eny. Ao ireo fianakaviana tsy manan-kialofana mipetraka eny an-tsisin-dalana, misy kosa ireo mpivarotra hani-masaka mandehandeha.

Katsaka maitso dia maitso, amin'ny talata vao masaka. Inona ny zavatra mampiomehy? Lohan'ny bainina sola be! Mampitia ihinana ery ireto izy, sady mbola misy volomboliny no sady mbola maitso ny tontolo.

Vehivavy iray, teratany vahiny, mainty hoditra fa tsara tarehy no mirandram-bolo majinika maro, nafatotra ambony tsara. Manao kavina boribory lehibe ary ambony akanjo miloko mainty.

Gazety Taitra Maraina, mivoaka isan'andro amin'ny vidiny dimanjato ariary monja ; ahafahanao manaraka ireo zava-misy eto an-toerana : pôlitika, fiarahamonina, toe-karena sy maro hafa...

Trano fandraisam-bahiny tsara tarehy, feno haingo, latabatra ary seza isankarazany vita tamin'ny hazo. Noravahana ondana manodidina hanalefaka ny fipetrahana.

Madama iray somary be vatana, tsara tarehy, ranjanana, manao akanjo lava manarona tongotra, manao kavina lava, mifato-bolo, mitehin-kio, maka sary eo alohana fiara mpitondra mpanambady. Misy haingony voninkazo fotsy sy ravina maitso.

Voro-manidina iray mampatahotra, sahala amin'ireny mpamosavy sady lava vava. Misy zavatra hafahafa eo ambonin'ny lohany. Toa mitovy amin'ny akanga anefa tsy izy.

Rangahy iray mpanao politika. Fotsy fihodirana, malama volo, manao solomaso ; ny akanjo ambony miloko fotsy ary palitao mainty. Manazava ny toe-java-misy eto amin'ny firenena.

Mahafinaritra ny firaisankinan'ireo malagasy manohy fianarana na asa any ampitan-dranomasina satria rehefa fety ny andro dia miaram-paly sy miara mifety izy ireo.

Toa tovovavy roa kambana angamba ilay hitako tao amin'ny trano fikoloana taovolo sy tarehy. Bory volo izy ireo ary samy manao kavina. Manome lamosina moa ka ny ampahany tamin'ny vatany ihany no tazako.

Andiana tovovavy tanora maro no hita eny ambony kianja, andeha hanao fanatanjahantena angamba. Tena tazana teto moa ity iray, manao akanjo ambony mena ary pataloha mainty.

Mpizahatany mandeha sambo, lehilahy sy vehivavy no hita mivoy lakana. Ny andro efa hariva, fodian'ny masoandro ; rano malefaka ary madio no misy azy ireo.

Tena mihezaka tokoa ary maro ireo malagasy manan-taleta amin'ny asasikotra mba entina hisontomana ireo mpizaha tany vahiny ho bebe kokoa, ary mba hahazoana fidirambola betsaka.

Maro ireo ankora na hoe fitaovana mandrafitra ny fiara. Ireo izay ao anatiny toa ny : seza fipetrahana, zava-maneno, hitsaka ary solaitran-tsolika.

Madama iray renim-pianakaviana, no hita fa sahirana ery. Mivarotra voasary moa no ataony, entina amin'ny sobika ka eny amoron-dalana. Naka aina nipetraka izy fa reraka angamba, sady mitrotro ilay zanany kely.

Madama iray bota dia bota tokoa sahabo amin'ny efapolo taona eo. Mandoko volo, manao kavina lehibe dia tena lehibe, ambony akanjo miloko mavokely misy kisary voninkazo.

Latabatra misy karazan-tsakafo maro, misy kaopy sy vera feno rano ary vilia ahitana mofomamy arahina voankazo mena manodidina azy. Toa fotoana fitsaharana mafinaritra no natao sady fankafizana tsiron-tsakafo.

Fitaovana an-dakozia isankarazany toa an'ireny fandoharana vary sy laoka ary rony, misy sotrorovitra lehibe ihany koa vita tamin'ny plastika daholo.

Asa tanana hoso-doko, hita teny amin'ireny toerana misy "art" malagasy. Toa hazo malaza izay eny ambony ny rantsany no hita.

Avy namonjy lanonany izahay no tena kay fa maizina tokoa ny andro fa variana nikorana ka tsy tsaroana izany. Tsara fanahy tokoa ilay namako ka nanapa-kevitra ny hanatitra ahy tamin'ny fiarany hatrany an-trano.

Efa akaiky hiditra hianatra hono ikala Miora kelin'ny foko. Sady tena efa akaiky tokoa ilay fotoana a ! Amin'ny alakamisy faha sivy ny volana oktobra ho avy izao, nefa izy mbola tsy nahazo kahie.

Ny fiangonana dia trano lehibe iray izay hanompoana an'Andriamanitra. Ka misy ireo mpiangona ary ao ihany koa ny pastera izay mitarika ny olona hanatanterahana ny fivavahana.

Misy dikany avokoa ireo karazana randrana teo amin'ny Malagasy fahiny. Ankehitriny anefa dia izay te hanao izany dia manao avokoa, tsy mifidy mihintsy ary tsy fantatra koa izay mety ho dikany. Ireo tovovavy mainty hoditra sady ngita volo no tena manao azy.

Maro loatra ireo vokatra tany an-tsahy ! ka variana izahay. Nisy tsy vohatango ny sasany taminy izy ireo, anisan'izany ity voankazo ! toa goavy angambany.

Feno eritaona anio no niarahanay roa kely, nizara ny mamy sy ny mangidy, ka dia nanapa-kevitra izy anolotra fanomezana ho ahy, peratra ranom-bolamena misy vatony anaky roa eo afovoany.

Fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahako anio ka feno roa amby roapolo taona androany aho, noho izany dia nikarakara mofomamy ho an'ireo fianakaviako sy namako akaiky mba ho toy izany foana ny fiarahana e ! Natao tanaty baoritra tsara tarehy izy ireo, nasiana haingony miloko mena eo amboniny.

Tovolahy iray mpakafy baolina kitra no nanjifa ambonin'akanjo miloko fotsy. Misy soratra momba izany mihitsy ao an-damosiny. Tsy hita endrika moa izy fa malama volo.

Fitaovana iray plastika entina anahazana lamba eny ambony tady, mba tsy mora hampianjera azy ireo ka hiverina haloto indray ary mba tsy hitaintaina ianao sao koa ho lasany rivotra.

Tena mbola fomba ary fanaon'ny Malagasy sasany ny famadihana amin'izao fotoana ary amin'izao volana oktobra mihitsy no tena fanaovana azy ka esorina ao am-pasana ny razana ary lanjaina ka ho entina mihodidina impito.

Fonosana iray misy vokatra mampatanjaka, fanampin-tsakafo. Vita amin'ny plastika, ary misy endrika mahitsizoro. Ny anarany dia voasoratra amin'ny litera lehibe ary matevina.

Boky iray fanta-daza maneran-tany, natao ho an'ny ankizy. Toa voasokajy anaty irony angano na sarimihetsika izay mitondra lohateny lehibe hoe"taonan'ny hatsika".

Vehivavy iray tsy hita endrika fa toa manome lamosina ; mainty hoditra, afrikanina mihitsy, mirandram-bolo no ngita ny fotony, manao kavina volafotsy.

Gaga mihitsy akia izaho, fa rehefa nisafidy ny andeha hiantsena tany anaty tranom-barotra lehibe iray, teto Antananarivo, dia vao teo amin'ny varavarana no nahatazana zavatra mihena vidy amin'ny efa lany daty.

Ny famadihana dia fomba iray izay mbola fanaon'ny malagasy sasany ka fihaonan'ny fianakavina ary manao ankanjo miloko fotsy misy soratra ao an-damosina sady milanja tsihy avokoa.

Fianakaviana avy amin' i Neny niaraka niala sasatra tany amoron-dranomasina ka nisafidy ny andeha sambo izy mianadahy kely maka sary ary ny zokony naka izany. Izaho kosa manao paozy mitazona vera misy ranom-boankazo ary manao aroloha vita amin' ny tsihy sy solomaso.

Lehilay iray sahabo amin'ny telopolo taona eo, tsy hita endrika fa manome lamosina, no tazana any amin'ny faritry Sambava, miloloha entana anaty gony, milanja hazo manify.

Endrika famantarana orinasa matihanina amin'ny teknolojia, ary manam-pahaizana manokana amin'izany; izay mampiseho ny fahaiza-manao ny mpiasa ao anatiny ka mifanondro ireo tontolon'ny fanatanjahan-tena.

Vaovao an-gazety mivoaka isan'andro, afaka jifaina ny vidiny dimanjato ariary, navoaka ny orinasa : inona no vaovao. Manambara eo amin'ny lohateny lehibe "ny nahafatesana tovovavy iray nodomina fiara ary nitsoaka ny nahavanon-doza".

Tsakitsaky maro isan-karazany maivana no hita anaty tranombarotra lehibe iray toa anaty fitoerana baoritra tsara tarehy avy izy ireo samy amin'ny vidiny.

Karazana hanitra ho an'ny sakafo toa ny tamotamo sy maro samihafa no hita eto ambony latabatra, amidina Renim-pianakaviana iray amin'ny vidiny mirary tokoa.

Toeram-pivarotana ranom-panafody maro samihafa : manasitrana karazana aretina maro toa ny kohaka, sery sy ireo maro hafa.

Ny gisa dia vorona an-drano. Afaka atao laoka izy ireny ary malaza rehefa fetin'ny noely na ny nahazoana ny fahaleovan-tena no tena mividy ny olona.

Toerana iray manarapenitra fanasana lovia, vilany, sotro, sotro rovitra efa misy rano voavatsy avy any amin'ny jiro sy rano malagasy moa izany.

Ankizy lahy kely iray sahabo eo amin'ny valo taona eo, no tsy makany an-tsekoly. Dia manampy an'i neny manao raharaha ao an-trano, ka ny toto vary no nataony teto.

Ny gazety "TARATRA" dia mivoaka isanandro ahafahana manaraka ireo vaovao maro samy hafa mitranga eto an-toerana ara mpiaraha-monina ka voalaza etsy amin'ny lohateny lehibe "Ny fahafatesana renim-pianakaviana izay notsatoham-badiny antsy..." noho ny fifamaliana izay teo amin'izy mivady ka niafara tamin'izao.

Toeram-pisakafoanana iray, efa nataony ao anaty fafana ny sakafo misy rehefa tsy mahamasaka hanina tokoa ianao dia isan'ny mahavonjy amin'ny sarotra ny fankanesana any amin'itony toeram-pisakafoanana itony.

Tovovavy iray mainty hoditra, olioly volo mijoro mahitsy manakona ny tarehany amin'ny alalan'ny finday, manao akanjo miloko mavokely misy elatra miforiporitra.

Lehilahy iray, sola loha sahabo eo amin'ny efapolo taona eo no tazana eny an-dalambe raha ny marina kokoa ampovoany. Manao akanjo ambony maro loko, misy tsipika, milanja poketra mainty ; variana tokoa.

Samy mpiasa ny fahasalamana izaho sy i Dada ka nanana tetik'asa iray hoe hanangana ny toeram-pitsaboana anay mihitsy dia nijery trano izay tena tsara tokoa varavarana fitaratra no madio.

Vehivavy iray no nomena sehatra haneho hevitra teo imasom-bahoaka ka tena nanaraotra erý. Somary mahia moa izy, mainty hoditra, manao solomaso ary olioly volo.

Vao maraina ny andro dia maro ireo vahoaka vory teo amoron'arabe miresaka. Toa olona saika efa ho lehibe avokoa no ho hita ary samy tsy manao kiraro. Mitafy lamba matevina, mitondra tehina ny sasany amin'izy ireo.

Ny tavoahangy dia miloko manga misy vokatra amin'ny volo ary misy sarina tovovavy kely manana volo miloko mavo. Misy soratra maro eo amin'ny tavoahangy, amin'ny teny anglisy saingy misy teny vitsivitsy amin'ny teny frantsay ihany koa.

Sary iray mainty fotsy. Anaty toeram-pivarotana mofo toa ny : makasaoka, mofo gasy, ramanonaka, menakely ; anaty fitahirizan-tsakafo misy fitaratra ; miditra anelakelan-trano, ahatazanana varavarankely hazo.

Rehefa vita ny fanambadiana, dia hiroso amin'ny volan-tantely izahay roa kely. Ka efitrano iray fatoriana tsara tarehy no novidian'i Ramose. Ary narahina sakafo maivana teo.

Dokam-barotra iray natao tamin'ny alalany peta-drindrina lehibe izay hita eny amin'ny arabe, manambara fanafody fatao amin'ny helika mba hanalana ireo fofona mahery sy hatsembohana.

Sakafo maraina maivana toa an'ireo vokatra vita tamin'ny ronono arahina endin'ovy malefaka ary mofo lafarinina sy sakay.

Talata faha enina ambin'ny folon'ny volana jolay efatra amby roapolo sy roarivo. Vidin'ny gazety: dimanjato Ariary. Taitra Maraina no manambara eo amin'ny pejy voalohany : "endrika isehoan'ny tsy fahaiza-mitantana".

Ramatoa iray eny amin'ny sisiny arabe, mijoro toa hita fa miandry olona. Manao aro loha, ambony akanjo miloko mena, miankina eo ankilana kodiaran-droa ary tena variana tokoa raha ny fahitana azy.

Rehefa mandeha an-tsekoly ny mpianatra dia mila ampitondraina odim-bavony mba hampazoto sy hanome hery azy. Anisan'izany ny zavatra mifono tsara tarehy, hita eny amin'ny tranombarotra lehibe ary samy manana ny vidiny avy ny tsirairay.

Efa tokony hotapahina kosa angamba ry neny ity ahi-maitso eto afovoan-tokontany tsy hay hoe manahoana ity e ? Sady tsy misy vorona isika na akoho hihinana azy, ka andao hanakarama matianina hanatanteraka izany.

Latabatra misy sakafo hanimpitoloha. Anaty lovia, misy vary mavo ary trondro sy legioma miaraka amin'ny hena nendasina. Nampiarahana tamin'ny voankazo. Voarakotra lamba. Hita ihany koa ny fisian'ny kaopy plastika.

Tsena iray mivarotra karazana hanitra ho amin'ny sakafo mipetraka ambon'ny latabatra. Maro tokoa izy ireto ary afaka hisafidianana ka anjaranao no misafidy izay mety e !

Tovolahy iray mainty fihodirana, sahabo amin'ny telopolo taona eo. Manao kavina amin'ny sofiny ilany ary akanjo miloko mainty, no anaty toerana mpikarakara taovolo matihanina.

Ny gasy dia tena malaza aminy fakana tahaka E ! Satria tena betsaka ireo mpivarotra mitondra sarety misy kodiarana mivarotra zava-pisotro mangatsika vita amin'ny ronono. Maro saika ho eraka ny Antananarivo.

Toerana iray malalaka, afaka hivoriana na koa hilalaovana no nandehanan'ireto mpiara-miasa maro niaraka tamin'ny ankizy zanany. Eo amin'ny fidirana moa dia ahitana soratra hoe : "tonga soa".

Ho avy ny tsingerin-taona nahaterahan'i Neny ka nisafidy ny hanolotra fanomezana ho azy aho. Nitsidika tranombarotra misy irony firavaka volamena maro samihafa toa ny haingo tanana matevina, boribory, ambony latabatra fotsy, miisa efatra.

Vao omaly izahay nandeha niantsena teny Analakely ka nitsidika irony tranom-barotra lehibe iray nivarotra kojakojan-tovovavy sy ny tovolahy toa ireo ranomanitra, menaka fanosorana amin'ny volo, menaka fatao amin'ny tanana sy tarehy ary ny tongotra.

Ny tanalahy dia biby iray manaraka ny lokon'ny zavatra izay lalovany hono. Maro koa anefa ireo matahotra ity farany noho izy hafahafa endrika angambany ve ?

Samy afaka mitondra famantarandro eny an-tànana avokoa na ny tovolahy na ny tovovavy ka izany indrindra no antony nanomezan'ity sakaizany iray izay tsara tarehy, miloko volontany narahina firavaka hafa teo akaikiny.

Tena maro ireo karazana hetim- bolo fataon'ny tovolahy ary anisan'izany ireto marobe hitako tao anaty boky. Misy ireo misy tsipika lava be eny an- tsisiny, ary ny sasany eo afovoany.

Tena talanjona aho no sady taitra rehefa niditra tao anatin'ilay trano fisakafoanana iray. Dia teo akaikin'ilay solaitra ahitana ny zava-misy anio maro be no nisy ilay aliaka iray.

Ankizilahy kely roa no tazako nidaroka ilay alika, izany ve ny mba nampianaran'ireo Ray aman-dreny azy ireo, tena tsy mahalala fomba ary tsy misy fitiavana, biby manan'aina toa anao ihany anie izy ireny e.

Trano iray lehibe eto Antananarivo renivohitra, misy rihana mihisa iray, ahitana biby fiompy toa ny vorona, akoho eo an-tokotaniny, toa somary efa maizina ny andro.

Tena tian'ireo vehivavy na ny tovolahy ihany koa aza ny ranomanitra, efa maro karazana koa izy ireo no misy eto amintsika ka betsaka koa ny mpivarotra ahitana azy.

Ny boky dia misy lohateny amin'ny teny malagasy ; ary toa natao ho any ankizy. Ny sasany amin'ireo lohateny hita dia : "Marary i Zo !"; "Mihaza i Bota sy i Kinga" ; "Te hianatra i Bota sy i Kinga" ; "Miresaka i Mamy sy i Kinga" ; "Manao baolina i Kinga sy i Bota" ; "I Kinga sy i Bota".

Maro tokoa ireo karazana voninkazo misy eto an-tany, anisan'izany ny raozy izay misy ravina karazany tsara tarehy ary samy amin'ny lokony avy toy izany ny eo an-tokontaninay.

Karazan-tsakafo maro mipetraka eo ambony latabatra : misy mofo arahina hena, tongolo ary ovy nendasina ao anatiny, misy varim-bazaha narahina/nasiana saosy mena sy vokatra vita tamin'ny ronono.

Fety ny andro ary fankalazana ny nahazoana fahalevantena ka rehefa ariva dia nanao harendrina taratasy avokoa ireo ankizy miloko maitso, fotsy, mena.

Renim-pianakaviana iray no mitady vola eny amoron-dalana, mivarotra mofo mendy sy karazan-javatra hafa ihany koa ; nahatazanana legioma maro samy hafa.

Fitoerana vilia na vilany, mety avokoa satria somary lehibe ihany raha ny fahitana azy ity. Boribory endrika, manana karazan-doko toa ny mena, mavo ary maramara.

Efa maro tokoa ireo fandrahoana vita avy any ivelany mandeha amin'ny herinaratra. hita eto ny fandrahoam-bary iray, miloko mena ny vatany ary misy sarona mainty mandrakotra azy ; ahatazanana marika somary manjavona.

Hafa kely kosa ireto akora entina hikoloana vatana sy tarehy vaovao ireto satria toa miendrika vatomamy. Izany indrindra ny antony nividianako azy sady tamin'ny vidiny mirary maro be moa no nalaiko.

Sainam-pirenena vahiny iray, miendrika efajoro ka mizara telo izany. Tapany voalohany dia mena no lokony ny ao amin'ny faharoa kosa mavo ary ny fahatelo farany maitso.

Andeha hamonjy fety ilay tovovavy ka nisafidy hikarakara vatana mialoha ny hanatrehana izany dia niditra toerana matihanina momba ny volo izy ka niova loko kely.

Tsara kosa izany toeram-pisakafoanana sy fisotroana iray ity izany. Hafakely mihintsy ! Toa ohatry ny hoe any anaty mariazy mihintsy ny fahatsapako ny tenako rehefa nandingana tongotra iray tao fotsiny aho.

Hanamboatra saribao hono izy ireo ka dia nila hazo lehibe tsara tarehy entina hanatanterahana izany ; ary hanombohana ny asa dia nokapaina tamin'ny famaky.

Ny vary dia fototsakafon'ireo malagasy ka ho hanina maraina, atoandro, hariva izany ka ahitana azy tokoa eny amin'ireny karazana mpivarotra mahazatra ireny.

Tena ilaina ny mikolokolo vatana, volo, tarehy sy ny maro hafa. Izany hoe an-tampon-doha hatrany am-paladia mihitsy. Mazàna anefa ny tovovavy no tena liana amin'izany.

Toerana iray fanehoana asa kolontsaina no maro mpitsidika. Toa fianankaviana iray mihitsy angamba sa mpiara-miasa vonona handrato fahalalana misimisy kokoa.

Toerana misy jiro, toerana zava-pisotro mahamamo. Samy manana ny famantarana mampiavaka azy ireo tavoahangy tsirairay, no miloko samihafa ary mangatsiaka ary fa vao navoaka avy ao anaty vata fampangatsiahana.

Tany ambanivohitra ny fianakaviana mba hitsidika ny havana sy ny tranon-drazana izay vita tamin'ny biriky sy tafo bozaka, misy rihana miisa roa ; somary lavitry ny tanàna, toerana milamina mangingina. I totoa Nivo sy Rasoa mitoto ravitoto eo an-tokotany amin'ny laona.

Nanao andrana asa tany Ambohimalaza tany aho indray andro nandritran'ny iray volana, toa tanàna azo laizaina fa milamina ihany, voahodidina trano vita tamin'ny biriky vitsivitsy.

Trano tsara tarehy vita amin'ny biriky izay naorina ambony rary vato, tafo bozaka voadidina hazo maitso, ambany lanitra manga, ahitana tohatra vita amin'ny hazo. Toerana tsara hialana sasatra.

Tranom-barotra iray mivarotra irony kojakoja sy lamaody isan-karazany, samy mahita ny anjarany eo avokoa na ny ankizy, ireo ramatoa, hita anaty trano fitaratra, akanjo miloko manga feno haingo voninkazo.

Ambohimanarivo fifankatiavana dia fiangonana iray hita any ambanivohitray ; ka dia rehefa miala sasatra any dia ao izahay no miangona isak'Alahady. Ny fidirana voalohany dia amin'ny valo ora maraina.

Fitaovana fampiasa an-dakozia afaka hitoerana karazan-javatra maro toy ny vary, loaka ary voankazo efa voatetika madinika. ity iray miloko mena vita plastika.

Andian-tsoavaly kely vita amin'ny metaly. Ireo fanalahidy dia voarakitra tamin'ny fomba manokana mba hiforona ho endrika hazo misy rantsana maro. Ny faran'ny tsirairay amin'izy ireo dia natao ho an'ny varavarana.

Tena tanàna lehibe tokoa raha ny eny Anjanahary manokana no jerena satria dia maro ny trano hita eny no samy ambony rihana avokoa, ahitana olona mifamezivezy maro isan'andro koa anefa.

Rangahy iray sola loha, mainty fiodirana, lava ; manao akanjo miloko fotsy ary manga ; pataloha mainty ary kapa maivana no hita manamboatra trano.

Rehefa mbola tsy miditra iny ny ao an-tsekoly dia fanaonay tovovavy ao an-dakilasy ny mivorivory, miresadresaka ary miady hevitra mahakasikana lohateny iray ohatra ny lamaody.

Isan'ireo haingo tena tiako ary tsy afa-miala amiko ny kavina ka ny izany indrindra ny ividianako maromaro satria fetin'ny noely anio.

Ombivavy be ronono iray no maka aina eny ambony torapasika. Miandry ilay tompony haka azy angamba ka nanararaotra ity voron-kely manidina nipetraka teo amboniny.

Gazety iray, toa efa tena ntaolo, no hita rehefa nikarokaroka tao anaty fitoeran-javatra aho ; ka dia nalaiko, dia nojereko izany.

Ho anareo fianakaviana maro dia tena mety ity hevitra iray ity. Rano-tsavony fatao amin'ny volo na fanasana loha no amidy mora ao anaty tranombarotra lehibe iray.

Rehefa nitohana ny lalana dia nijery ny manodidina ahy aho, ka nahatazana zavatra marobe toin'ny tobin-tsolika, olona maro mifamezivezy, ary karazana fiara fitatehana afakoa.

Isany zavatra tsy miala eny amin'ny tovovavy na ireo ramatoa ny antsoina hoe lokomena. Sady maro karazana loko izy ireo ao : ny mavokely, ao ny maitso. Anefa ny raha izao manokana dia tsy de tia.

Tovolahy iray sahabo eo amin'ny dimy amby telopolo taona eo, raim-pianakaviana no miasa mafy, ary manao ny ainy tsy ho zavatra mba entina hamelomana ireo ankohonana; ka dia manamboatra trano sy mandrafitra izany no ataony.

Saina iray ahitana karazan-damba fitafy, tsy lavitra no mora hita ary amin'ny vidiny mirary avokoa ny entana ao. Akanjo lava iray misy haingony sy karazan-doko, lava tanana, misoktra ny sisin'akanjo.

Kay ! Tena ratsy kosa izany volona ramatoa izany. Mbola nampiana haingo hafahafa koa fanampin'izany. Tena ngita tokoa aloha ilay izy eh. Izy moa izany dia tsy hita tarehy.

Vavao an-gazety mivoaka isan'andro afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary monja. Anarahana ireo tranga maro samihafa amin'ny fiainana andavan'andro : raharaham-piarahaminona, politika, toe-karena sy ny hafa koa.

Vorina iray tsy mahazatra no sady manaitra, manana loko manga sy mavo, molotra mena ary volo mainty eo an-dohany izay mitovy amin'ny satroka, manana maso lehibe tokoa izy, vatana mahia lava.

Ny boky dia vatsy ilain'ny mpianatra na ankizy ary efa maro ireo trano misy afaka idirana sady feno karazan-tsokajy : anisany izany ny angano misy kisarisary maro samihafa.

Lehilahy iray, mpanao politika. Sahabo amin'ny dimampolo taona eo. Sola loha, be orona, misy sofina, manao lobaka miloko fotsy no alaina feo.

Ny vatana dia mila atao tsara kolokolo ary ny tovovavy na ny ramatoa no tena manao izany ka ilaina ny misafidy vokatra azo antoka anaty tranony miendrika lavalava nisy ny natokana ho any ny volo.

Efitrano iray lehibe fandraisam-bahiny, varavarankely makara, misy lamba lava manarona ny varavarambe ilany avy ; ahitana hosodoko maro loko : mavo, mena, manga, fotsy, seza izay afaka mivalona ary fitaovam-pitendrena mainty.

Toeram-pisotroana sy fisakafoanana kanto tokoa, izay tsara hiarahan'ny fianakaviana na mpinamana. Mba maka aina kely, miala amin'ny rotorotom-piainana, ka manala sorisory mihinana lasopy matsiro.

Rehefa vanimpotoanan'ny fialan-tsasatra dia mahafinaritra raha miova rivotra kely andro vitsy; tany ambanivohitra no safidinay, avy dia nankany an-tsaha ny ankizy vao nigadona ary goavy no hita mbola teny ampotony ka nitango na dia mbola manta azy.

Toerana iray somary mihataka kely an'Antananarivo no ahitana bozaka maro malefaka manodidina ary hazo lehibe tsara tarehy misy voanio sy voankazo maro hafa.

Maro ireo tovolahy ankehitriny no te ho lasa vehivavy angamba, sa hoe manao ahoana loatra, fa manalava volo, manao kavina, manara-damaody izay tsy tokony ho an'izy ireo mihitsy.

Niditra toeram-pisakafoanana iray izay izaho sy ny namako rehefa noana avy nianatra iny, ka tena kivy satria tsy araka ny noeritreretina ny sakafo narosony.

Ilaina ny mikarakara vatana ka tsy ambanin-javatra ny fahasalamana noho izany dia ankoatra ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ary maro loko dia ilaina koa ny fanampin-tsakafo mitondra hery.

Matetika dia tena tia mikarakara vatana sy tarehy ny tovovavy na ireo ramatoa, ka rehefa izany ihany dia aleo misafidy vokatra azo antoka no sady natoraly toa ity iray, izay natao tamin'ny tamotamo.

"Ny teny hono no manidina fa ny soratra no mitoetra" ka izany indrindra no nisihana fitaovana iray ahafahana manatanteraka izany toa ny mpenina. Manana karazan-doko izy ireo: ao ny manga, mena, mainty, ary maintso.

Tsena iray eto Antananarivo renivohitra no misy toerana misahana ny momba ireny fanaingoana trano sy lanonana ka ahitana seza tsara tarehy, arahina ondana malefaka manodidina.

Lalana tery eto Antananarivo renivohitra. Ahitàna trano misy rindrina vita amin'ny biriky mena eo an-kavanana. Voadidina hazo sy hazavàna eny an-dalambe, ary fiara miisa telo mijanona eo an-tsisiny.

Boky roa misy kisary ao amin'ny pejy ankavia ahitana trano lehibe ary varavarana sy varavarankely maro ary hahatazanana lehilahy mijoro eo anoloany trano arahina fiara kely eo akaikiny. Ankizy telo mampianatra alika mipetraka eo amin'ny fiara izy ireo dia samy manao akanjo miloko.

Fiara tsy mataho-dàlana iray marika vahiny. Mipetraka anaty trano feno jiro, miloko mainty, tena mbola tsara tarehy, mampite hiditra ary kanto tokoa izy ity raha ny fahitana azy.

Maro tokoa ireo fiangonana misy eto Madagasikara fa hafa ihany ity mahazatra anay iray izay fandehanana isaka alahady maraina. Fiangonana Loterana Malagasy Filadelifia Ampitakely niorina tamin'ny fito amby valopolo amby valonjato sy arivo.

Trano lehibe iray miloko fotsy ambany rihana, voadidina zava-maitso eo ivelany ary misy hazom-boankazo maro samihafa, tao varavarana vita tamin'ny vy no ao aminy.

Marika vahiny iray mpamokatra irony menaka fahosotra amin'ny tarehy natokana ho an'ireo tovovavy, mitroaka hamandoana hono no sady manala tasy, panda ary mony sy isan-karazany.

Lamba fitafy ambony ambany natokana ho an'ireo tovolahy. Miloko manga arahina kisarisary malefaka, ny pataloha kosa dia miloko volontany sady lava.

Tena ratsy ny lalana eto amintsika no sady feno rano maloto mandeha eny amin'ny arabe izay vao maika manimba izany ka dia tokony hadio lalandava, dia andao hifanentana ary e !.

Ankizivavy kely miisa roa, toa mpirahavavy, zoky ary zandry no hita eny amin'ny sisin'arabe. Variana, tsy hay hoe miandry ny mamany ve ?

Biby kely iray. Ala no fiantsoana azy amin'ny teny malagasy, miloko volom-bato lalaka makara izy itony, ary zava-maitso no tena tiany honenana.